Aba ni abashaija babiri owa mukono bumosho ayemereire aha muryango gwa enju akwitse ekiti ajwaire engofira agikweiseho owa mukono buryo ayemereire aha muryango gwa enju akwitse akati kacumisiremu obwoya bwa enyamaishwa .

Eki nekifaduuku ekibarikuzweka emyenda kworekyeraho mukono bumosho kijwiire ekanju nana ekooti omukono gwa buryo kijwiire Gomesi

Eri n'eishengyero rya Uganda ahu abatensa abajwekyera bebyanga ahu bakutenseza ebiteekateeko byabo bakakora n'amateeka ag'okwombeka eihanga ryabo aha rubaju hariho omushaija arimu naatambura aha rubaju rw'oruguuto ago namabeendera g'eihanga rya Uganda ahagati hariho akapande ak'okwemereza motoka barikugishwijuma.

Ogu n'omuntu akwitse enyanya omu kaveera, omukono ogundi gukwitse esente ahansi hariho ekiibo kirimu enyanya ahandi aha rubaju mukono bumosho hariho amabare aha rubaju rw'ekiibo

Aba n'abantu abamwe bari omu maizi nibatega ebyenyanja abandi bemereire aha mugongo nabo bakwaitse amarobo n'ebiti biriho amarobo byokutega ebyenyanja

Ogu n'omushaija ariyo nafunya ente , ente nizitamburra aharuguuto rw'itaka omumaisho hariyo enju hatsimbireho ekikondo ky'amashanyarazi sayidi eyabumosho na buryo y'oruguuto n'ebishaka.

Oru n'orushozi ruriho oruho ahansi yarwo hariho amaju ku orikugumizamu ahansi ho munonga hariho amaizi mukono buryo hariho enkungu mpango

Eki nekimuri kyamacanda ahagati yaakyo hariho enjuma zamacanda niziragura enyuma yaaho hariyo omwirima

Emyenda eyanikire aheeru aha kawaya hamwe n'enku ziri omu mbuga aha rubaju rwenju.

Ezi n'enguuto z'egaari y'omwika. Aharuguru hariho egaari y'omwika eriho n'etamburira aha ruguuto. Kandi omu ruguuto omwo ahagati yaarwo harimu amabaare. Aha gaari y'omwika hariho nk'ebimuri ebitaire aha gaari y'omwika hamwe n'ebirango by'abaguzi ebi egaari y'omwika erikutambuuza.

Aba n'abashuubuzi b'ebitookye, owahagati ashutamire ahari piki akomireho ebitookye ow'omumaisho aine piki ekomireho ebitookye agikwatsireho, ow'enyima akwatsire aha bitookye aha mukono gwa bumosho enyima y'ebitookye ebyo hariho abashaija babiri bakwitse endeere reero enyima yaabo hariyo orutookye

N'omushaija ashuutami akwaitse akagoye omu ngaaro mukono gwa bumosho hariho ebindi bigoye birunzire aho, aha mukono gwe gwa buryo ajwaireho orukwazi kandi omushaija ogu ajwaire empare nguufu.